Paɣa n ʒi o shitoɣu ni ŋo o domi dalim niɛma chinchina shitoɣu n nyɛli ka chinchina maa su roba nim ni chinchina maa malila kom dabam dabam zaɣ vakaɣa biɛni ka din gabi zaɣ dozim gba biɛni ni din gabi zaɣ ʒiɛhi

Laa n ʒɛya ŋo laa maa nyɛla zaɣ sabinli n tam teebuli zuɣu ka laa maa puuni bindirigu bɛni bindirigu maa shɛli nyɛla gala gala maa nyɛla dibata ka bi wurim zaham gba n pahi di zuɣu ka boraadɛ gba bɛ laa maa puuni

bɛ makshina duu m-bɔŋɔ ka do'so ʒeya ka kpa ninkpara ka ye liiga ʒee o ʒila kuɣ' sabinli zuɣu ka paɣa so gba ʒi n-baɣi o ka ye liiga din niŋ zaɣ' nuɣisɔ ka bɛ makshinima maa be be bɛ tooni ka wayanima gabigabi din ni.

duu ka bɛ zaya ŋɔ ka do' so ʒe bɛ tooni n-tiriti bini zuɣu ka bɛ zaa lihira ban lihiri ŋɔ niriba ayi zaŋla bɛ nuhi n-zaŋ gɔbi taba ka so mi zaŋ o nuhi ayi n-labisi o nyaaga bɛ niriba pam yela neen' piɛla ka niriba ayi ye liiga nima ka di nyɛ zaɣ' dozim.

Ninim n ʒiya ŋo bi ʒila bi katayuu nim gbunni katayuu maa shɛŋa gabila zaɣ ʒiɛhi ka di zuɣusaa niŋ zaɣ piɛla ka bi gobi chinchina ka gbubi nachiinsi binyɛra bi nuuni ka do so ʒiya ka gobi chinchin piɛlli ka zaŋ o nuu n ti gbaagi o gbiaɣu

Palli sunsuuni n bɔŋɔ ka dabba ata ʒɛ ni ka palli bɛ yaɣali ka lahi bɛ yaɣali ŋɔ gba ka loori karili zuɣu polo wurim wurim ka o ʒɛ nimaani dabba ŋɔ so yɛla liiga ka yɛ liiga bili pa dizuɣu ka di kom nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o ni yɛ shɛli puuni maa nyɛ zaɣ sabinli

Kom ni n boŋo ka ŋarima dibayi bɛ kom maa puuni ŋarim shɛli din mirina ŋo niraba ayi n bɛ di puuni ka piɛɣu taɣa dinni bi so bi yɛ liiga ka ŋarim shɛli din bɛ katiŋ maa mii niraba ata bɛ di puuni ka piɛɣu gba taɣi di gba ni ka bi ninvuɣu yino n yɛ liiga boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

Paɣasara dimaŋ shee n boŋo ka paɣa so ʒɛ tooni na ka yɛ liiga bili din nyɛ zaɣ sabinli ka zaŋ tani din nyɛ zaɣ nuɣso ka sabbu zaɣ piɛla pa dizuɣu n zaŋ ka n gobi o maŋa ka so chinchin gbunni ka pili nam zipiligu ka do so ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛ duɣurigu

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila kuɣu bili zuɣu ka teebuli ʒi o tooni ka silba gba tam teebuli maa zuɣu ka suu paya ka o mali chɛrigi ni o zaŋ ti pa teebuli maa zuɣu kurifooti gba ʒimi ka duɣu bili tam kurifooti maa zuɣu ka kuriga shɛŋa bɛ teebuli bili maa loŋni ka o ʒi n baɣa dikpuni

Paɣasari bihi n piɛ lai n dɔli tabi ŋɔ bi shab yɛla nyingokori ka shab ka shab bi yɛ nyingokoriti bi sɔla chinchina bi nyɔri tariga ka ʒi ʒiya bi zuɣuni ka ʒiya maa bɛ tahapoŋni ka bi zaŋ roba nim n zaŋ pobi pobili

Salima gbubi shee n boŋo bi gbinbi boɣa dabam dabam ka boɣa maa shɛŋa ni kobiɛri biɛni gbambihi ʒɛnʒɛla bi sani ka gbambihi maa puuni bi niŋ korma maa niŋ bi pam gbubila soovuli nima ka bi niɛma daɣa daɣa ka shab bi ʒi katiŋ sa ni bi gbirili tihi bahabami

Bihi ayi n boŋo zaɣ kurili gba ʒɛ nyaanga ka o nini polo bi yina ka o nuu tabi o shee bihi ayi ŋo so ʒila kuɣu bili zuɣu ka ŋunbala maa mii ʒi tingbanni ka ŋun ʒi kuɣu bili zuɣu ŋo zaŋ afi timdi ŋun ʒi tingbani maa zabiri puuni

Silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ ka bihi ban nyɛ paɣasaribihi laɣam n ti gbaagi o silmiin paɣa ŋɔ yɛla boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka di boɣari ni niŋ zaɣ sabila ka o kpa ninkpari sabila ka bidib bili gba ʒɛ nimaani n zaŋ o nuhi laɣam taba

Tandi toobu shee n boŋo ka tipa kara bibayi kana ti zani zaɣ ʒiɛhi n nyɛba ka bi tooi tankpaɣu pali ŋunbala maa ka toori na niŋdi ŋunbala maa ni girada nim n toori niŋdi ba maa bi kom nyɛla zaŋ dozim

Ko biɛɣu ni ka paɣasara siɣi ʒɛya ŋo ka dab shab gba ʒɛ di kpaŋa bi malila gbambihi ka paɣa so ʒɛya ka gbubi ŋmani buɣu o nuuni n tooi kom maa shɛli n saɣari gbambihi puuni ka paɣa so gba mii ʒɛ kpaŋa ka bia ŋun bi yɛ niɛma ʒɛ n baɣa o

Niraba n ʒɛya ŋo bihi n zooi ka naba yina n nyɛ zaɣ kurili naba ka o nin poli bi yina bia so ŋun ʒɛ tuuli na ŋo o yɛla liiga piɛlli ka zaŋ luŋ bili nyaɣi ka bia shab gba mii ʒi o nyaanga

Paɣasara n diɛmdi Diɛma ŋɔ ka niŋ nyingokoriti din kama ŋmani salima kama ka piri binyɛra bi zuɣuri ni ka bi boɣari ni bansi biɛni ni bi naba ni bansi biɛni ka bi piri namda sabila

Teebuli gbuni ka bi ʒiya ŋo ka bindira fuhum teebuli maa zuɣu n bɛ pileet nim ni ka subihi panpaya ni diriti ka boroboro bɛ pileet nim maa puuni shɛli ni ka bia kpuɣu bindirigu n zaŋ niŋ doo nolini